Amantaa jechaan wanta dhalli namaa tokko hin argin yookaan hin ilaalle yookaan harkaan hin qaqqabne ta'ee kan dhal'i namaa hafuuraa yookaan yaadaan itti amanuudha innis amantaalee garagaraa kan of keessatti hammatuudha. Amantaa islaamaa, kiristaanaa fi kanneen biroo dabalata.